Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa namoota wal ga'ii muka laaftoo jedhamu jala taa'aa jiraniiti. Namoonni kun yeroo araaraa, yeroo iddirii fi yeroo quqqubii wal ga'ii kana taa'u.

Suuraa kana irratti kana agarru nama suuraa mudhii gadi ka'eedha. Namni uffanni inni uffate tisheertii adii, surree gurraachaa, kophee adii fi kaalsii adiidha. Baayyee waan bareeduf Namoonni baayyeen akkanatti uffachuu ni jaallatu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dubartoota lama dirree halluu magariisa kan ta'e margaan uwwifame walakkaa dhaabbatanii dhagaa lafa keessaa akka siidaatti ol dheeratee bahe ilaalaa jiranidha. Isaanis lamaanuu harkatti korojoo qabu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa muka guddaa kan damee baay'ee qabuu fi jirmi isaa lafarraa xiqqoo ola ka'ee dalga ciisee kan jirudha. Mukti kunis baala baay'ee xixiqqoo fi qaqal'aa kan qabuu fi firii gogee jiru kan qabudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa kitaaba afaan orommoo kan halluun qola isaa magariisa, adii, keelloo fi gurraacha ta'edha. Fuula kitaabichaa irrattis dabalataan biqilaa margee jiru hidda isaa waliin kaafamee jira.

Suurri kun, suuraa biqiltoota magariisaa toora galanii miidhaganii kunuunfamaa jiranii yemmuu ta'u, isaanis yeroon booddee gara ooyiruutti geeffamuun bifa dhaabbiif toluun maasaa irratti, fageenya isaanii eeggatanii dhaabbatu. Baayyee nama hawwatu.

Fakkii kana irratti kan argamu meeshaalee ittiin buna danfe buusanii fi meeshaalee ittiin buna dhuganii dha. Meeshaaleen kunis jabanaa fi shinii yammuu ta'an; naddiinis fakkii kana irratti kan argamuu dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa wanta bocni isaa geengoo ta'ee lafarra kaa'amee jiruu fi lafti wantichi irra jiru sunillee daalachadha. Wanti maraan boca geengoo qabu kunis maastishii jedhama.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mana kitaabaa yoo ta'u manni kitaabaa kun kitaabota hedduu kan of keessaa qabudha . Akkasumas barruuleen barnootaaf ta'an keessatti kan argamanidha.

Suuraan armaan olitti mul'atu kun suuraa konkolaataa lafa qotudha. Konkolaataan kuni osoo lafa qotaa jiruu argama. Naannoon inni qotaa jirus lafa dirree wal-qixxxaataa hallisiin misoomuu danda'udha. Yeroon isaa gara waqtii arfaasaati.

Fakkii kana irratti kan argamu pirezidaanttii Itoophiyaa yeroo ammaa kan ta'e obbo Taayyee Atsiqasillaasee yammuu ta'an; yeroo isaan bu'uuraalee misoomaa irratti haasaa taasisa jiran fakkii agarsiisuu dha yookiin mul'isuu dha.

Suuraan kun kan nu agarsiisu suuraa buufata doonii bishaan irra mi'oota garaa garaa hedduu baatee imalaa jiruuti. Buufanni doonii biyyoota ulaa galaanaa qabanii geejjiba hedduu gara biyya keessaatti geejibuun galii guddaa isaaniif galcha.

Suuraan Kun, suuraa namoota waan akka saamunaa wayii fayyadamuun yeroo isaan meeshaalee mana keessaa qulqulleesaan nu argisiisa. Samunaan kunneen bifa adii kan qabanii fi uffata akkasuma illee meeshaalee mana ittiin qulqulleesauuf baayyee kan nu fayyadan, uummatni keenya dhimma itti bahudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa meeshaa mana keessaa kan mana jireenyaa fuuldura jiruu fi halluun isaa keelloo ta'edha. Maqaan meeshaa kanaa immoo qoda bukoo kan jedhamuu fi bukoo keessa gochuuf oola.

Fakkiin kun sarartuu yookaan meeshaa ittiin muka yookiin wantoota akka balbalaa fa'aa akkasumas teessuma ittiin safaruuf meeshaa hojii warri muka hojjetan itti dhimma ba'aan keessaa isa tokko akka ta'ee dha.

Suuraan fakii dhiyaate irraa mul'atu, suuraa asheeta Boqqolloo cabsamanii tarree galanii keewwamanii jiraniiti. Akkasumas bakka Boqqolloowwan kun hirkifamanii taa'an duubaan garasitti raafuun baala magariisaan dagaage, daran miidhagee tolee fagoorraan miira namaa hawwatutu argama.

Waanti asirratti argamu Kun, suuraa midhaan yeroo safaramu yoo ta'u, innis dubartoonni gabaa keessa taa'anii yeroo isaan walitti gurguranii fi walirra bitan argina. Gosti midhaan kanas midhaan dheedhii wayii kan fakkaatudha.

Suuraan armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; Allaattiwwan keessaa tokko kan ta'e, Urunguu jedhamuun kan beekamadha. Akkasumas Urunguun aaduutin kan beekamu yommuu ta'u, gaafa inni aaduu naannoo inni aadeetti namni akka du'uu hawaasni tokko kan dubbatanidha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa tajaajila geejjibaa kan dhaabbata Itiyoo Postii yommuu ta'u, konkolaataan geejjibaa kun magaala guddittii Finfinnee qofaa keessatti kan argamudha. Inni galii guddaa maddisiisa.

Suuraa kana irratti kan agarru barjaa suuraa mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'e maqaan isaa Dr. Abiyyi Ahimeed jedhamudha. Barjaa kan irra barreeffama Dr. Abiyyii waliin dhaabbachuun ulfina dabalachuu dha jedhu ni jira.

Fakii yookaan ammoo suuraan argamu Kun suuraa konkolaataa yeroo cidhaa kan jaalalleewwan gaa'ela isaanii ittiin gaggeeffatan yoo ta'u, innis bifa gurraacha kan qabu naannoo baay'ee miidhagaa keessa kan dhaabamee jirudha. Habaaboodhaan faayamees kan jirudha.

Suuraa kana irratti kan arginu ummata harar yoo ta'u duubaa isaanitti immoo masaraan ykn dallaan harar ni mul'aata. Namoonni uffata halluu garaagaraa uffatanii jiruu, halluun kunneenis, adii, diimaa, keelloo, magariisa fi halluu birooti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru mana waajjira hojii kan keessi isaa bareedaa ta'ee fi tokkoon tokkoo hojjataa waajjira sanaaf teessoon adiin kaa'amee jirudha. Fuuldura teessoo sanaa immoo muka waa irra kaawwatanidha.

Suuraa kana irratti kan agarru weellisaa cimaa oromoo maqaan isaa Yoosan Geetahuun jedhamudha. Yoosan nama aartii oromoo keessatti shoora guddaa taphatee fi ammas taphachaa jiru yoo ta'u ummata biratti dhageettii guddaa qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu shamarran uffata aadaa Oromoo Tuulamaa uffachuun dhiichisaa jiran fakkii namatti agarsiisuu dha. Isaanis nama afur kan ta'anii fi kallattii tokko irratti warri argaman uffanni isaanii kan wal fakkaatuu dha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa dhugaatii mala aadaadhaan qophaahee dhiyaatu yoo ta'u, dhugaatiin aadaa kunis jookii keessaa burcuqqootti buufamaa jira. Namni tokkos yeroo inni burcuqqoo isaa jala qabatee jiru ni mul'ata.

Suuraa kana irratti kan argamu suuraa shubbistoota shubbisa shubbisaa jiranii yoo ta'u, akka suuraa kana irratti argamuun dhiira afurii fi shamarran afur ta'anii shubbisaa jiru. Isaanis uffata aadaan faayamanii jiru. Dudduuba isaaniittis sangaan gurraachi in argama.

Suuraa kanarratti kan argamu kophee yommuu ta'u kopheen qulqullina miila keenyaa eeguuf akkasumas ille balaa garaa garaa kan akka qoree dhagaa fi waantonni garaa garaa Akka miila keenya hin miineef kaawwatama akkasumas ille bareedinaafis ni kaawwatama.

Fakkii kana irratti kan argamu yookiin mul'atu suuraa namoota gamtaan ta'anii shuubbisaa jiran kan agarsiisuu dha. Isaannis ulee qabatanii akkasumas gaachana qabachuun sirbaa akka jiran fakkii namatti agarsiisu yookiin mul'isuu dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mooraa kan kuduraalee fi muduraalee gosa adda addaatiin guutame kan nama hawwatuu fi halluu magariisaan guutamedha. Mooraa kana yoo ilaalle biqilaawwan xixiqqaa hedduun guddataa jiru.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii kutaa tokko keessatti argamaniiti. Namoonni kunneen ammoo namoota wal walii isaaniitti haasa'aa jiran yoo ta'an namni tokko ammoo keessa deemeet haasofsiisaa jira.

Nyaata aadaa Oromoo keessaa tokko, marqaan isa beekamaadha. Nyaatni Kun baayyee dhamdhama mi'aawaa kan qabuu fi uumatni Oromoo nama keessummaa yookaan nama akkaan kabajaniif kan dhiheessanidha. Nyaata kana fayyadamuu baayyeen jaaladha.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa nama uffata kan hojii isaa kan poolisii isaa uffate jiruu fi gubbaatti immoo qoobii kan namoota humna waraanaa keessatti aangoo qabanii uffatee jira.

Suuraa kana irratti kan agarru nama siyaasaa fi qabsa'aa mirga saba oromoo kan ta'e nama maqaan isaa Nadhii Gammadaa jedhamudha. Nadhii Gammadaa goota amma yoonaa achi buuteen isaa hin baramneedha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dargaggoota afur kanneen mana tokko keessa ta'anii lama lamaan kallattii faallaatti garagaralanii dhaabbatanidha. Isaanis lama fuulduratti lama duubatti yoo ta'u isaanis wal qabatanii jiru.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu argisiisu suuraa dubartii midhaan soraa yookiin qulqulleessaa jirtu yoo ta'u, midhaan isheen qulleessaa jirtus baaqelaadha. Harmeen kun iddoo midhaan kun itti dhahameerutti qulleessaa jirti.

Fakkii kana irrati kan argaman fakkii namoota waliin ta'uun suuraa ka'aa jiran yammuu ta'uu; namni tokko saalaan shamara kan taate ta'aa kan jirtuu fi namoonni lakkoofsaan shan ta'an immoo isheetti marsanii dhaabbachaa jiru.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa buna bu'aa jiruu fi nama buusaa jiruuti. Bunni kun shinii dhiqameerutti kan bu'aa jiruu fi meeshaa sibiila keessaa kan bu'aa jirudha.

Suuraan mul'atu kun suuraa kitaaba mata dureen isaa "kana kan dubbii ta'e" jedhudha. Kitaabni kun ergaa jabduu akka qabu mata dureen kitaabichaa ragaa guddaadha. Sababni dubbii akka kaase, dubbiin ammoo waan biraa akka dhalu akeeka.

Fakkii kana irratti kan argamu uummata Oromoo gamtaadhaan ta'ee malkaa bu'uun horatti irreeffachaa jiruu dha. Isaannis uffata aadaa kan uffachaa jiranii fi duraa duubaan yookiin tartiiba isaanii eeggachuun irreeffachaa akka jiran fakkii namatti agarsiisuu dha.

Suuraan kun kan nu agarsiisu bakka gurgurtaa dibata rifeensaa gosa adda addaa bakka tokkotti dhiyaatanii jiranidha. Gosti dibataa kunis tajaajila adda addaa qaama keenyaaf kennu. Faayidaan isaaniis rifeensa dheeressuu fi akkasumas laaffisuuf nu gargaaru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru nama piroojeektii waarshaa tokko hojjachiisaa jiru tokkoo fi ogeessa ijaarsaati. Duuba nama kanaa immoo ujummoowwan hedduu kanneen gaasii yookaan boba'aa akkasumas dhangala'aa gosa adda addaa qabudha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa baasii magaalaa Finfinnee keessatti baay'inaan akka deddeebisa konkolaataa uummataa ta'uun fayyadudha. Akkuma suuraa kana irraa arginutti, baasiiwwan kun toora galanii kan jiranii fi namoonnis dabaree isaanii eeggachuun itti ol seenaa jiru.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu hubachiisuu danda'u suuraa mana bittaa fi gurgurtaa uffata aadaa fi kanneen birooti. Uffatni kunneen nama nam tolchee itti uwwisamanii kan argamani dha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu hubachiisu suuraa konkolaataa garaa garaa, kan gulantaa ofirraa qaban, tajaajila gatii salphaa magaalota akka Finfinnee keessatti tajaajila kan kennaniiKenna fi iddoo fagoo deemuu kan danda'anidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mukkeen yeroo dheeraa turanii fi keessa isaa gaafa deemnu immoo mukkeen gurguddaa of keessaa qabu kan tokkoon tokkoo mukaa irratti harrii fi saaphaphuu halluu magariisa qabu margee jirudha.

Fakii argaa jirru kanarraa wantoonni nutti mul'atan, suuraa Qeerransa bifa buburree kan waan beela'ee jiru fakkaatu yemmuu ta'u innis naannoo lafa margaa fi bosona mukeen rukkatoo qabu keessatti kan argamudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa konkolaataa gurraattii kan fe'iisa namootaaf oolu yeroo inni daandii asfaaltii irra adeemaa jirudha. Konkolaataa sana duuba nama daandiirra kallattii wal fakkaataan adeemaa jirutu jira.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota kaameeraa qabatani jiranidha. Kaameeraan isaan qabatan gatin isaa qaalii yoo ta'u halluu isaa gurraachadha. Namoonni kaameeraa qabatan kunneen uffata halluun isaa gurraacha , diimaa fi adii qabu uffatanii jiru.

Suuraa kana irratti kan argamu dubartii uffata bal'aa halluu garaa garaa qabu uffattee suluula gubbaa teessee jirtuudha. Mataan dubartii kanaa qalama bifa burtukaanaa fakkaatu dibamee jira. Bakka isheen teessee jirtu dachaa isaa keessaan lafa caccabaafi bishaan finca'aatu mul'ata.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa konkolaattota gosa adda addaa kanneen tokko tokko naannoo kanaa bahuuf adeemaa jiran kaan immoo garagaluuf kallattii jijjiirrataa jiran akkasumas kanneen dhaabbataa jiranis jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kopheeti. Kopheen kun siliipparii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, gogaa irraa qopha'a. Kopheen kun haalluu gurraacha irraa kan qabu yoo ta'u, miila guutumaan guututti kan uwwisu osoo hin taane, muraasa uwwisa.

Fakkii kana irratti kan argamu nyaata nyaatamuuf qophaa'ee jiru yammuu ta'u; nyaata kana irraas ittoowwan gosa addaa addaatu kan jiran ta'ee isaan keessaas muraasni ràafuu, timaatimaa fi paastaa ta'uu isaa fakkii agarsiisuu dha.

Fakkii kana irratti kan argaman namoota lama yammuu ta'an; kunis hoggantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan taatee fi keessummaa mataa ishee waajjira keessaa kan qabdu ta'uu fakkii namatti agarsiisuu ta'uu isaa dha.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartoota uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii dibbee harkatti qabatanii sirbaa jiranidha. Uffanni isaan uffatan gosa tokko ta'ee halluu adii, gurraacha fi diimaa of keessaa qaba.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dibata mataa yookaan qaamaa kan halluun qodaa isaa keelloo ta'ee fi jalaan halluu adii qabudha. Qodaan kun kutaa mana jireenyaa keessa lafa kaa'amee jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura diikooriiti. Diikooriin kun ,pilaastikoota qilleensaan guutaman haalluu garaa garaa qaban irraa hojjatame. Diikooriin kun mana keessa kan jiru yoo ta'u, haalluuwwan kan akka adii, adii-diimaa qabu. Teessoowwan soofaas mana keessa ni jiru.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa miila namaa fakkaatu lama kan baay'ee adii ta'ee garuu immoo modeela malee miila dhugaa hin taanedha. Kunis miilicha irratti shiboo bareedaa akka waan abaaboo fakkaatuutu jira.

Suuraa kana irratti kana agarru namoota amantii ortodoksii hordofan mana amantaa keessa dhaabbatanii kadhannaa godhaa jiranidha. Amantiin ortodoksii amantiiwwan Itiyoophiyaa keessa jiran keessaa hordoftoota heddu ta'e kan qabudha. Uffanni isaan uffatan halluu adii qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu lafa gammoojjii yammuu ta'u; kunis biqiloonni qoraattii qaban kanneen akka laaftoo fa'aa irratti biqilanii fakkii kana irratti kan argamaa jiranii dha. Bakki kunis gammoojjummaa kan qabuu dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa kopheewwan cimdii tokkoo yookaan lama kan halluun isaanii wal fakkaataa ta'ee, halluu gurraacha akkasumas soolii halluu adii kan qabudha. Dabalataan kopheen kun alaabaa Itoophiyaa ka qabudha.

Suuraa armaan olii irraa wanti arguu dandeenyu suuraa shiroo yookiin daakuu baaqelaa yookiin ataraa laastika cufame keessa taa'aa jirudha. Baaqelaan yookiin atarri daakame kun baay'inaan laastika keessatti cufamee kan jirudha.

Suuraan nutti argamu kun suuraa dubartii uffata guutuu irraan gadee uffattee, kan harka ishee qullaa harka tokkoon mudhii fi harka biraan waa harkatti qabattee dhaabachaa jirtuu nutti mul'isa. Rifeensa filattee gara dugda duubaatti jigsitee kan jirtudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii jiranii fi nama dirree keessaa kubbaa taphachaa jiruudha. Namni kun kubbaa kana qabatee gara gooliitti galchaa jira.

Suuraan armaan olii kan inni nu argisiisu suuraa loltoota Itoophiyaa, toora galanii ispoortii shaakalaa jiranidha. Loltoonni kun meeshaa waraanaa gateettii isaanii irratti qabatanii kan adeemaa jiranii fi alaabaa Itoophiyaa mudhii irraa kan qabanidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa loogoo tokkummaa waldoota kiristaanaa keessattuu ka pirootestaantii kan bocni isaa geengoo walakkaatti murame irraa hojjatamee fi barreeffama cuquliisa qabu akkasumas gugeen keessa jirtudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa ijoollee bakka adda addaatti tapha joottoonii jedhamee beekamu taphataa jiranidha. Kunis namni lama si'a tokkotti sibiila gara alaatti as bahu qabatee kubbaa ishee walitti rukutuun taphatama.

Suuraa kana irratti kana agarru barattoota daree keessa jiranii fi fuula isaanii irraa gammachuun muul'atudha. Barattoonni hunduu dabtara irratti qalamaan barreessaa jiru. Hundi isaanii umriin isaanii kudhanii gadi akka ta'aan ni tilmaama.

Suuraa kana irratti kana agarru nama siyaasaa fi ministeera waliigalaa biyya teenya Itiyoophiyaa yoo ta'u maqaan isaa Dr. Abiiy Ahimeed jedhama. Dr. Abiiy Ahimeed yeroo amma kanallee biyya teenya bulchaa nama jirudha.

Suuraa kana irratti kana agarru biqiltuu muuzii jedhamudha. Muuzii bilchaate halluu keelloo qaba. Muuziin pirootinii fi kaarboohayidireetii waan of keessaa qabuuf qaama nama ijaaruu fi humna qaama namaatii kennuu keessatti gahee guddaa qaba.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa daraaraa miidhagduu kan halluu yookiin bifa adda addaa qabudha. Bifoonni babbareedoon daraaraa kana irraa mul'atu diimaa, magariisaa fi cuquliisadha. Daraaraan kun yeroo ayyaanaa mana miidhagsa.

suuraa kana irratti kan agarru abbaa manaa fi haadha manaa ijoollee isaanii waliin uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii wal cinaa dhaabbatanii jiranidha. Uffanni hunda isaanii kan wal fakkaatu ta'ee halluu adii fi magaala qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru mana biyyee fi muka irraa ijaarame dha. Manni kun gubbaan isaa marga citaa jedhamu irraa kan hojjetamedha. Manni akkanaa yeroo baayyee baadiyaa keessatti kan ijaaramudha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu argisiisu suuraa dubartii uffata aadaa naannoo Oromiyaa uffattee mataa ishii harka tokkoon qabattee, harka kan biraan immoo garaa ishii qabattee kan dhaabbachaa jirtudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa konkolaataa miila sadii kan baajaajii jedhamtu kan manneen lama gidduu fi daandii dhagaa roga jaha qabuu hojjatamerra adeemaa jirtu agarra. Namni tokkos asii ol deemaa jira.

Suuraa kana irratti kan agarru gosa kuduraa fi muduraa keessaa kaarootidha. Kaarootin halluu burtukaanawaa kan qabu yoo ta'u gubbaa isaatii baala halluu magariisa qabu qaba. Kaarootin fayyaa ija namaaf faayidaa guddaa qaba.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa dhugaatii lallaafaa kan ta'e yoo ta'u, maqaan dhugaatii kuniis 'Alang cola' jedhamuun kan beekamudha. Dhugaatiin lallaafaa kunis qodaa laastikiitti naqamee kan argamudha. Innis lafa irra kaahamee argama.

Suuraan mul'atu kun suuraa kitaaba mata dureen isaa jireenya qaxalummaa kan jedhudha. Barreeffamni biroon katabamee jirus " karaan dhibooftuu qoraattiidhaan cufamaadha karaan nama yaada qajeelaa qabuu garuu, gufuu hin qabu" kan jedhudha.

Suuraan nutti mul'atu kun kan nu agarsiisu suuraa dubartii bifa adii qabduu kan gogaan fuula ishee goggogee jiru dhangala'aa killee ofitti dibuun fuula ishee bareechitee jirtuutu ifee miidhagee nutti argama.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa ministeera muummee Itoophiyaa kan ammaa doktar Abiyyii Ahmad waamicha nageenyaatiif Wallaggaa deemee yeroo itti uummata miliyoonaan lakkaa'amu bakka tokkotti qabee mariisisaa jiru agarra.

Suuraan armaan olii immoo kan inni ibsu bamoota uffata aadaa naannoo Oromiyaa uffatanii, marga harka isaaniitti qabatanii irreecha kabajuuf adeemaa jiran yoo ta'an, hundi isaanii faaya isaan miidhagsee jiru godhataniiru.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa biqilaa laaftoo kan oyiruu tokko keessa dhaabbatee margee jiruu fi lafa isaa yoo ilaallu, lafti isaa yeroo gogaa waan ta'eef lafti isaa baqaqee jira.

Suuraan armaan olii kan inni nu argisiisaa jiru namoota lama konkolaataatti meeshaalee danuu hojii irra tureeru fe'aa jiraniiti. Meeshaan isaan fe'ee jiran kun baaldii yoo ta'u, baay'inaan baaldii diimaatu mul'ata.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu argisiisaa jiru suuraa buna nyaata waliin qophaa'ee jirudha. Bunni kun akaayii akaayameeru, saahinaa sibiilaa , shinii dhiqamaa iddoo lamatti argamu wajjin kan dhiheeffamee jirudha.

Suuraan asii olitti argamu kun ammoo suuraa namaati. Namni kunis mucayyoo dubaraa yoo taatu, mucayyoon kunis mucayyoo baayyee bareedduufi dhaabbii toltudha. Rifeensi ishee baayyee dhedheeraafi gurraacha baayyee bareedudha. Kofoo uffatteet jirti.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa biqilaa kan boqoolloo reefu biqilu fakkaatu kan sararaan biqilee fi baala qaqal'aa qabu garuu lafti isaa aramaa hin qabne kan biyyeen isaa diimaa ta'e ni argama.

Suuraan dhiyaate kun suuraa faaya mormaa kan mallattoo onneen tolee, lama ta'ee wal-keessa galee jiruutu mul'ata. Faayi mormaa kunis yeroo baay'ee jaalalleewwaniin akka kennaatti kan waliif kennamudha. Hariiroo jaalalleewwaniis cimsuuf mi'a gargaaru kan ta'edha.

Suuraa kanarratti kan argamu biyya keenya itoophiya baay'ee beekama kan ta'e boqqollo yommuu ta'u boqqollon biyya keenya kessatti asheetii isa waadame yookan immoo gogfame calleeffamee immoo daakamee waantota adda addaattindabaluun nyaataf ni oola.

Suuraa kana irratti kan agarru jaarsoolii uffata aadaa ummata oromoo uffatanii mari'achaa jiran yoo ta'u halluun uffata isaanii, adii, diimaa fi gurraacha kan qabu yoo ta'u yeroo baayyee halluun kun alaabaa abbaa Gadaa bakka bu'a.

Suuraa armaan olii irraa waanti ilaallee hubachuu dandeenyu suuraa meeshaa migira yookiin sutaa irraa tolfamu maqaan isaa Orooboo jedhamu yoo ta'u, meeshaan kun akaayii garbuu baatee mana namaa kan dhaquu danda'udha.

Suuraa kana irratti kan agarru dhiira fi dubartii uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii marga lalisaa keessa wal cinaa dhaabbatanii jiranidha. Isaan lameenuu abaaboo halluu keelloo qabu harka isaanitti qabatanii jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura daa'imman uffata aadaa uffatanii jiraniiti. Daa'imman lakkoofsan hedduu ta'an kun, uffata aadaa sabaa fi sablammootaa fi ummattoota Itoophiyaa garaa garaa uffatanii, mana barnootaa keessatti sirbaa jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu miseensota humna addaa poolisii Oromiyaa kan yeroo isaan beekamtii yookiin immoo badhaasa pirezidaantii Oromiyaa durii kan ta'e obbo Muktaar Kadir irraa fudhachuu jiru agarsiisuu dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kan, suura diikooriiti. Diikooriin kun, pilaastikoota qilleensaan guutaman irraa kan hojjataman yoo ta'u, haalluuwwan adii, cuquliisa fi haalluu warqee qabu. Diikooriin kun mana keessatti ,boca geengoon kan qophaa'e yoo ta'u, kabaja guyyaa dhalootaaf qopheeffame.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota uffata aadaa ummata oromoo uffatanii ayyaana waaqa galateeffannaa kan ta'e ayyaana irreecha malkaa irreeffachaa jiranidha. Ayyaanni irreechaa ayyaanota oromoon kabaju keessaa isa baayyee guddaa ta'edha.

Suura kana irratti kan argamu namoota waliin ta'uun mana keessatti suuraa ka'an yammuu ta'uu isaannis baayyee kan walitti siqanii jiranii fi achi keessaa haatii isaanii ta'aa kan jirtuu fi daa'imman immoo dhaabbachaa jiru.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa nama mana bunaa yookaan hoteelaa seenee buna siinii tokko ajajatee dhugaa jiruu agarra. Kunis buna isaa keessa fal'aanni dhaabbatee jira. Gatiin kaffaltii isaa immoo waraqaa nagaheetiin citee bira jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama bishaan burcuqqoowwan gosoota adda addaatti naqaa jiruu fi dhulleewwan ittiin bishaan naqan kan halluuwwan garaagaraa qaban agarra. Kunis dhulleewwan sana afaan burcuqqoo irra gochuudhaan bishaan itti naquuf oola.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa nama og-aartii afaan oromoo keessatti gahee guddaa taphataa turee maqaa diraamaa abbaa lataatiin waamamudha. Kunis asirratti uffata adii gaabii maratee mataa harrii qabudha.

Fakkii kana irratti kan argamu muka biqilee guddachuun daraaraa keelloo of irraa godhachuun argamu yammuu ta'u; innis baayyee kan namatti toluu fi nama hawwatuu dha. Cina isaattis dhagaan ijaarsaa kan argamuu dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa miidiyaa televezyiinii Itoophiyaa irratti oduu himuudhaaf reefu sa'aatii oduu ta'uusaa mallattoo agarsiisudha. Miidiyaan kunis Faanaa televezyiinii yoo ta'u, sooshaal miidiyaalee hedduu akka fayyadamu iskiriinii irraa ni agarra.

Suuraa kanan argaa jiru sirna kabaja guyya dhaloota yommuu ta'uu meeshaalee suupermaarkeetii garaa garaa fayyamuudhaan iddo mimmiidhagee jiru yommuu ta'u Kun immo kan hojjetameef duuba suuraa nama guyyaa dhaloota kabajatu sana bareechuuf ni gargaara.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa mucaa dubaraa mana gurgurtaa meeshaalee yookaan suuqii tokko keessa jirtuu fi meeshaalee jijjiirraa kan bilbilaa maamiltoota isheetti gurguraa kan jirtudha. Isheenis oomisha sana filataa jirti.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa teessoo gurraacha biiroo hojjattoota mootummaa keessa kaa'amee teessoo adii fuuldura jiru agarra. Teessoon gurraachi kunis taa'umsa namaaf kan ta'u yoo ta'u, adiin sunimmoo meeshaalee irra kaawwachuufi.

Fakkii kana irratti kan argamu dhaabbata mana buna dhugaatii uummataaf taasisu yammuu ta'u; innis Akkoo koffii kan jedhamuu dha. Bakka kanatti bunni dhugaatii qulqullina isaa eeggate kan itti daldalamu yookiin gurguramuu dha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota lama kan siyaasa Ameerikaa keessatti aangoo siyaasaa irratti waliin dorgomaa turanii fi yeroo isaan yaada isaanii uummataaf ibsaa jiranidha. Dhumarra garuu Doonaald Tiraampituu mo'ate.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa fuduraa baala magariisa qabu, kan sanyiin isaa sirriitti diimateeru, maqaan isaa timaatimii jedhamudha. Timaatimiin kun damee tokko irraa sanyii yookiin firii hedduu qaba.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun wanta boca geengoo qabu garuu halluun keessoo isaa magariisa ta'ee fi keessa isaatti barreeffama halluu adii qabu akkasumas mallattooleen bocni isaanii akka gadameessaa fakkaatu barreeffamicha marsee jirudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa nama taphataa kubbaa miilaa ta'ee fi uffata ispoortii isaa uffatee dhaabbatee dalga ilaalaa jirudha Barreeffamni asirraas kan ibsu gatiin bittaa nama kanaa dabaluu isaati.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa teessoo teepha irraa tolfamee fi taa'umsa namaaf ooludha. Kunis kan hojjatamu gogaa duugamee ajajuuf salphatu lallaafaa ta'e irraa fi miilli isaa immoo muka afur irraayidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura namoota amantiiti. Namoonni as irratti argaman kun abbootii amantaa yokin immoo dursitoota amantaa garaa garaa biyya keenyaa yoo ta'an ,yaa'ii amantiilee oromiyaa keessa jiraniiti. Namoonni kun, amantii Kiristaana Ortodooksii, Kiristaana pirootestaantii fi amantii Islaamaa irraa dhufan.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa loogoo baankii oromiyaa kan halluun isaa magariisa ta'ee fi bocni isaa geengoo ta'edha. Kunis Baankii oromiyaa baankiilee biroo irraa karaa ittiin adda baafnudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii hojii keessa jiraniifi bakka hojiitti argamaniiti. Akkasumas namoota biratti ammoo suuraa konkolaataa oomisha sassaabu kan argaa jirru dha.

Suuraa kana irratti kan agarru nama mala aadaatin loon camadee lafa qotaa jirudha. Lafti inni qotaa jiru margaan kan uwwifame yoo ta'u namni tokko immoo uffata adii uffatee dhaabbatee jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa gosa nyaataa kan ta'ee daabboo fakkaatu tokko qodaa tirii jedhamu irra kaa'amee gidduutti immoo ittoon aannan irra argamu itti godhamee nyaataaf dhiyaatedha. Nyaati kunis hollataa kan jedhamudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura manaati. Manni kun mana jireenyaa yoo ta'u, dhagaa, sibiilaa fi simiintoo irraa hojjatame. Manni kun haalluu gosa garaa garaa kan dibaman yoo ta'an, ala isaatti utubaawwan baay'ee qabu.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mukkeen naannoo jiran keessaa mukkeen halluu fi gosaan wal fakkaatan lama mukkeen kaanirraa haala adda ta'een dheeratanii jiranidha. Mukkeen kun damee baay'ee fi babal'aa kan qabanidha.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun mucaa dubaraa kan bakka namni bahee itti bashannanu kan wanta boca onnee qabuu fi halluu diimaa qabu wayii cinaa dhaabbattee suuraa ka'aa jirtudha. Isheenis uffata aadaa kan Walaayittaa uffatteetti.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa biqiltuu baalli isaa babal'aa ta'e, halluu magariisa qabu, maqaan isaa muuzii jedhamu dha. Muuziin kun erga guddateen booda firii kan qabuu fi kan miny'aawudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota hedduu gabaa keessa asii fi achi adeemaa jiran akkasumas gosoota fuduraalee fi kuduraalee adda addaa hedduutu argamu. Daldaltoonni hedduun maxxana manaa taa'anii daldalaa jiru.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa wanta akka qodaa diriiraa fakkatuu fi keessi isaa ifa dabarsu kan uraa qabuu fi bukkeedhaan boca golboo fakkaatuun keessaa muramee bahedha. Dabalataan gubbaa isaa immoo waan xixiqqaa halluu garaagaraa qabantu jiru.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa namoota leenjii waraanaa fudhatanii kanneen amma immoo leenjii yookaan sagantaa walgahii tokkorra jiranidha. Isaanis dhiiraa fi dubartii waliin makamanii uffata poolisii uffatanii jiru.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa bineensa bakkee jiraatu maqaan isaa kan harree diidaa jedhamudha. Harreen diidaa kun bifa adii fi gurraachaa kan qabu, kan marga nyaatu bineensa ta'edha.

Suuraan nutti argamu kun suuraa horii gugurraattii baadiyaa baay'ee magariisa uffate keessaa marga dheedaa jiran, kan namni loon kan eegu cinaa isaanii jiru nutti mul'isa. Lafa baay'ee miidhagaa fagootti yoo ilaalan nama hawwatutu argama.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa daldaltoota bakka hojii isaanii taa'anii jiranidha. Isaanis daldaltoota ababaawwan namtolchee gosa gosaan bakka tokkotti waliin gurguraa jiranii fi naannoo bal'aa qabatanii jiranidha. Naannoo isaas baay'ee miidhagsaniiru.

Suuraa kana irraa kan nutti mul'attu, intala Oromoo Salaalee kan caaccuu alaabaa abbaa gadaa ta'een addaa fi morma ishee miidhagsitee, uffata aadaa Oromoo Salaaleen bareeddee dibduu caaccuun faayame harkatti qabattee jirtutu argama.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota lamaa dhiira tokkoo fi dubartii tokkoo kanneen fuuldura walii dhaabbatanii fi ija keessa wal ilaalaa jiranidha. Lamaan isaanii iyyuu waan wal jaallatan fakkaatu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa wanta muka roga afur qaburraa hojjatame kan jalaan immoo miilota lama ittiin dhaabbatu qabuu fi gidduutti immoo halluun isaa adii ta'ee fi daawwitii fakkaatudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kopheeti. Kopheen kun kophee baayyee bareeddu yoo taatu kophee gosa kanaa kana dhiironnis duabartoonnis uffachuu kan danda'anidha. Kophee baayyee miidhagduudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa nyaataa kan nyaatni isaa akka waan saambusaa marame fakkaatuu fi ittoon isaa immoo kan foonii fakkaatee lamaan isaayyuu wal cinaa jirudha. Tiriin kunis teessoorra jira.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota lamaa kanneen gara konkolaataa dheeraa kan uummata fe'u seenaa jiran yoo ta'u, namni tokko nama qaama miidhamaa teessoo inni irra taa'een dhiibee gara konkolaataa ol galchaa jira.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa wanta keenyaa manaa irratti fannifamee argamu kan maqaan isaa gundoo jedhamuu fi migira irraa kan hojjatamedha. Innis halluuwwan garaagaraa kan miidhagan ofirraa qaba.

Fakkii kana irraa kan nutti arginu nyaata yammuu ta'uu ; buddeenaa fi ittoowwan gosa addaa addaa irraa kan qopheeffamanii fi nyaataaf teessuma irra ka'amee kan jiru ta'uu fakkii agarsiisuu dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa konkolaataa halluun isaa adii ta'ee fi konkolaataa manaa kan jedhamu qaamni isaa guutuun cufamaa ta'ee fi baay'ee ammayyaa'aadha. Konkolaataan kunis daandii dameerra dhaabbatee kan dhaabbatee fi daandii tokkotti goruuf jira.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa yeroo namoonni sirna bittaa fi gurgurtaa lafa gabaatti geggeessaa jiranidha. Isaani kuduraa fi muduraa gara garaa qabatanii kan jiran yoo ta'u, isaanis kanneen akka: timaatimaa, qaaraa, burtukaanaa fi kan kana fakkaatanidha.

Suuraan nuti argaa jirru kun suuraa habaaboo yookiis ilillii nam-tolchee kan kan mana keessa taa'ee mana miidhagsuuf ooludha. Ililliin kun akkuma habaaboowwan uumamaatti dagaagee miidhagee ijaa namaatti tolee miira gammachuu namaaf kenna.

Fakkii kana argamu atileetii Oromoo beekamaa kan ta'e; atileet Qananiisaa Baqqalaa dha. Innis atileetii baayyee jabáa fi baayyee cimaa ta'ee dha. Yeroo addaa addaatti dorgommii fiigicha gabaabaatii hanga maaraatooniitti fiiguun yeroo baayyee nama injifachaa turee dha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nutti argisiisu suuraa gosa biqiltuu keessaa tokko ta'e, kan firiin isaa yookiin sanyiin isaa bu'aa qabu, baalli isaa magariisa ta'e maqaan isaa buna jedhamudha.

Suuraan argaa jirru kun fakii namoota habaaboo nam-tolcheetiin meeshaalee garaa garaa faayanii, miidhagsaa jiranii kan nutti agarsiisudha. Bareedinnii fi simboon habaaboon Kun meeshaalee irratti tolfameef kennu haalaan qoor-qalbii namaa kan hawwatu ta'uu isaa hubanna.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartii teessee biyyee suphee irraa meeshaa manaa hojjechaa jirtudha. Meeshaa manaa isheen hojjechaa jirtu jabanaa, sunsuma ibiddaa fi kanneen birooti. Dubartii tana fuulli ishee gammachuu qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru asheeta boqqoolloo halluu magariisa qabudha. Asheenni boqqoolloo yeroo baayyee wayitii birraa ji'a fulbaanaa keessa kan argamudha. Boqqoolloon kaarboohayidireetii waan of keessaa qabuuf humna namaa kennuu keessatti faayidaa qaba.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa lukkuuwwan lamaa kan tokko lukkuu kormaa ta'ee fi kaan immoo lukkuu dhaltuu kan waliin naannoo margi jiru adeemuun ilbiisota garaagaraa funaannachaa jiranidha. Isaanis halluu wal fakkaatu qabu.

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa firii Muuzii hedduu bakka tokkotti gurgurtaaf walitti qabanii jiranii kan agarsiisudha. Muuziin firii biqilaa baay'ee mii'aawu yoo ta'u, faayidaan isaas humna nuuf kennuu fi bifa keenya kan bareechudha.

Suuraan armaan olii bakka addaa Itoophiyaa keessatti argamu, iddoo Hambaa seenaa Laallibelaa jedhamutti namoota waaqeffataa jiran kan agarsiisuu dha. Namoonni achitti wal ga'anii jiran kun uffata aadaa isaanii kan uffataniiru dha.

Suuraan armaan olii kan innin ibsu suuraa ittoo bilchaachaa jirudha. Ittoon kun meeshaa sibiilaan, ibidda qoraaniin yookiin muka gogaan kan bilchaachaa jirudha. Naannoo isaatti baaldiin bishaan baatu nutti ni argama.

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa Konkolaataa midhaan fe'uu kan maqaan isaa'isuzi'jedhamudha. Midhaan kutaa biyyaa baadiyaa fagoo keessaa gara magaalota gurguddootti geejjibuun tajaajila kenna. lama ta'ee wal-cinaa dhaabachaa kan jiru yoo ta'u bifa adiin oomishamee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa midhaan sararaan yookiin immoo tooraan facaafame kan ibsu yookiin immoo agarsiisu ta'uu fakkii namatti mul'isuu dha. Midhaanichis hagasmara kan hin guddatin jiruu fi lafa hin dhoksin jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota harka isaanii walitti qabanii jiraniidha. Namoonni kunhaaluu gogaa gurraacha kan qaban yoo ta'an, quboota isaanii shanan shanan walitti qabanii yeroo taphachaa jiranii fi tokkummaa isaanii ibsaa jiran mul'atu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dubartii waajjira tokko keessa hojjattu kan hojiin ishee mana galmeessa keessa waa hojjachaa jirti fakkatudha. Isheenis gadi jettee barreessaa kan jirtuu fi manni ishee waraqaan kan guutedha.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota waliin ta'aanii buna dhugaa jiranidha. Iddoo bunaa kana dhiira lamaaa fi dubartii buna danfisaa jirtutu jira. Uffanni isaan uffatan halluu cuquliisa, adii, gurraacha fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Suuraan arginu kun namoota alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo uffatanii waraqaa suuraa siidaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa harkatti baatanii siidaa namticha Harree yaabbatee dhufee balaaleffachaa jiranii nutti mul'isa. Haceen qaalii uummata Oromoo ta'uu isaa kan agarsiisanidha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru immoo suuraa gosa dhugaatii keessaa tokko kan ta'e, maqaan isaa damma bulbulamaa jedhamudha. Dhugaatiin kun bifa keelloo kan qabu, meeshaa biliillee jedhamu keessa kan jirudha.

Suura kan irratti kan mul'attu kun shamarree uffata aadaan faayamtee jirtuu yoo ta'u, shamarreen kun faaya miidhagaa ta'e gurra ishee fi morma ishee irratti kaawwattee kan jirtuu fi rifeensa ishee bifa miidhagaa aadaa Tigiraayin hojjetattee kan jirtudha.

Wantoonni suuraa eerame kana irraa mul'atan, suuraa garee bineensota maqaan isaanii Jaldeessa Daabee jedhamanidha. Jaldeessi kun kaaba biyya keenyaatti kan argamu yoo ta'u, haalli jireenya isaas hoomaa yookaan ammoo gamtaan kan waliin jiraatudha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu argisiisu suuraa namoota midhaan keessaa kosii funaanaa jiran yoo ta'u, namoonni kun atara kan jedhamu qulqulleessuu irratti argamu. Waanti ittiin midhaan kana keessaa guuranis ni jira.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota allaatiiwwanii keessaa hedduminaan samii irraa ol fagaatee jiraachuu kan danda'u joobiraa dha. Innis gosoota allaatiiwwanii keessaa wantoota lubbuu qaban qofa kan nyaatuu fi raqa kan hin nyaanneedha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura nama qaama miidhamaa ta'e tokkoodha. Qaama miidhamaan kun wiilcharii irra kan taa'ee jiru yoo ta'u ,namni tokko duuba isaatii wiilcharii isaa kana dhiibaa gara konkolaataa shaggar jedhamuutti galchaa jira.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; nama dhiira ta'e kan dubbataa jiru kan fakkaatufi naannoo magariisan faayamtee keessa dhaabbatu kan nutti agarsiisudha. Akkanumallee Duubni isaa magariisummaan kan faayamte ta'uu kan nutti mul'isudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; nama Qawwee dhokaasaa jiru yommuu ta'u, innis qaleelfatee ilaaluun dhokaasa kan jiru ta'uu kan nutti agarsiisudha. Akkasumas jilbeeffatee haleelaa kan jiru kan nutti mul'isudha.

Suuraa kana irratti kan argamu dafqaan bultootadha. Namoota lama kan uffata ittiin hojii hojjetan uffatanii jiraniidha. Inni tokko meeshaa hojiif ta'u kan lafa soquuf gargaaru qabatee dhaabbatee jira. Inni biraanis isa duubaan osoo deemuu mul'ata.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa konkolaataa guddaa kan namoonni irra jiran dhaabbata saafaariikoomiif alaabaa isaa qabachuun beeksisa hojjataafii jiran akkasumas konkolaatichi mataan isaa halluu magariisaa fi loogoo dhaabbatichaa qabudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa afuuffeewwan kan qilleensaan guutamanii jiranii fi hedduun isaanii halluu diimaa fi diimaatti dhiyaatu kan qabanidha. Halluuwwan tokko tokko kanneen biroos ni jiru. Afuuffeewwan kunneen mana guutanii jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura meeshaalee faayaati. Meeshaaleen faayaa kun baay'ee bareedoo yoo ta'an qaama garaa garaatti kaawwatamu. Kanneen keessa kan akka :mormati, qubatti fi gurratti kaawwataman kan mul'atan yoo ta'u, faayni yeroo baay'ee dubartootaan kaawwatama.

Suuraa kana irratti kan agarru weellisaa fi qabsa'aa saba oromoo kan ta'e maqaan isaa Caalaa Daggafaa jedhama. Caalaa Daggafaa sirboota heddu hojjetee ummata biraan gahuudhan kabajaa fi jaalatamummaa guddaa nama horatedha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaalee adda addaa kanneen suuqii keessatti argaman keessattuu isaan kunneen kopheewwan gosa garaagaraa fi huccuuwwan halluu adda addaa kan qabanii fi suuqii keessatti fannifamanii jiranidha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota naannoo tokkoo ajajaan bahanii hojii tokko kunuunsa biyyee kan akka qotaa akkasumas harama biyyee kan ittiin ittisuu dandeenyu uummanni hundi waliin bahee hojiitti jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kopheeti. Kopheen cimdii tokko kun, haalluu cuquliisa kan qabu yoo ta'u, maqaan isaa siliipparii jedhamuun beekama. Kopheen kun miila guutuu kan hin dhoksinee fi miila kan agarsiisudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa wanta waa itti kuusuuf yookaan keessa tursiisuuf nu gargaaru kunis wantoota akka faarfannaa, viidiyoo, fiilmii kan kana fakkaatani. Bocni isaa geengoo fi halluun isaa calaqqisaadha.

Suuraa kana irratti kan argamu suuraa teessoo mooraa bakka jireenyaa dhala namaa keessa kaahamee jirudha. Teessoon kunis miila afur kan qabuu fi hirkoo kan qabudha. Dabalataan teessoon kun mala aadaan kan hojjetamedha.

Suuraan as irratti argaa jirru kun suuraa magaalaa ijaaramaa jiruu ti. Daandii haaraa ijaaramaa jiru, gamoowwan dhaabachaa jiran, nama deemaa jiruu fi konkolaattonni ijaarsa manaa fi daandiif oolan suuraa kana irratti ni mul'atu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa bakka baay'ee bareedaa bakka bashannanaa ta'e bakka misoomni koriidarii itti hojjatamee fi naannoon isaa biqiloota magariisaan marfamedha. Bakka kanattis ijaarsa manneenii adda addaa agarra.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura aartistoota sirbaa fi shubbisaa jiraniidha. Namni tokko harkasaa ol fuudhee kan sirbaa jiru yoo ta'u, namooni baay'een farda irra ta'anii fi ulee qabatanii shubbisaa jiru. Duuba isaanitti, biqiloonni magariisni ni jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa oomisha midhaan mooraa tokko keessa guutee jiru kan biqilaawwan gosa adda addaatiin kan guutame agarsiisa. Kunis karaa lamaan biqilaa dheerina qabuun marfamee kan argamuu fi gidduutti immoo biqilaa gabaabaatu jira.

Fakiin nuti argaa jirru kun, suuraa namoota hedduu duula misooma sululaa irratti bobba'uun tokkummaadhaan boolla lolaan yeroo gannaa waqtii bokkaan hammaatu keessa yaa'u kan qotaa jiranidha. Gara olii isaanii irraan mukeen magariisatu mul'ata.

Suurri kun, suuraa meeshaa ijaarsaa kan ta'e, baayyinaan ijaarsa biyya keenyaa keessattis gahee guddaa kan qabu, sibiila akkaan namatti toluu fi mijataa ta'edha. Sibiilli Kun gamoowwan gurguddaa akkasuma illee manneen ijaaruuf baayyee filatamaadha.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota dhugaatii alkoolii irraa bilisa ta'an yammuu ta'u; isaannis fayyaa dhala namaa warra hin hubnee dha. Gosoota dhugaatii alkoolii irraa bilisa ta'an kunis fakkeenyaaf warreen akka kookaa fi faantaa fa'aa dha.

suuraa kana irratti kan agarru mootii Itiyoophiyaa durii maqaan isaa Minilik jedhamudha. Minilik mootii Itiyoophiyaa weerartoota xaaliyaanii meeshaa aadaatin injifatee biyya teenya Itiyoophiyaa sirna bittaa warra adii jalaa bilisa baasedha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dubartoota karrayyuu kan tartiibaan dhaabbataa jiranii fi uffata aadaa uffatanii jiranidha. Isaan kunis ulee harkatti qabatanii ayyaana wayii kabajaa jiranidha. Naannoon isaan jiranis baay'ee magariisa.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura kopheeti. Kopheewwan kun haalluuwwan kan akka :adii fi gurraacha kan qaban yoo ta'u, gogaa irraa hojjataman. Kopheewwan cimdii gogaa irraa hojjataman kun, cimina umurii dheeraa otoo hin citin turuu qabu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kutaa manaa xiqqoodha. Kutaan manaa kun haalluu daalacha kan dibamee jiru yoo ta'u, saanduqoonni mi'a keessa kaawwachuuf oolan baay'een ni mul'atu. Saanduqoonni kun, haalluu adii dibamanii jiru.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama suuqii yookaan mana gurgurtaa daabboo Faaxee jedhu keessaa bitatee bahaa jiruu fi fuuldura mana sanaa baajaajii adeemaa jirtuu fi namoota daandiirra asii achi socha'an hedduutu argama.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lamaati. Namoonni lamaan kun ammoo kan isaan argaman mana yaalaa yookaan hospitaala keessattidha. Namni tokko doctorate yoo taatu tokko ammoo yaallamtuudha.

Fakkii kan irratti kan argamu gosoota meeshaa manaa keessaa baaldii yammuu ta'u; kunis tajaajila mana keessaa fi kan dhalli namaa hedduminaan dhimma itti bahuu fi tajaajilamuu dha. Innis bifaan keelloodha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa meeshaa humna elektiriikaa fayyadamuun mana keessatti ittiin ittoo bilcheessuuf nu fayyadu kan maqaan isaa istoovii jedhamudha. Gubbaa isaarra meeshaan ittoo itti hojjatan sadiitu jiru.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosa margaa baay'ee qoraatta'aa ta'e kan bukkeen bukkeen isaa waan akka qoraattii adaamii fakkaatu qabuu fi dameewwan hedduu garuu gabaabaa ta'an qabudha. Gidduutti immoo ababaa qaba.

Suuraa armaan olii irraa immoo waanti nuyi hubachuu dandeenyu suuraa jabanaa danfeeru baatu, shinii buna bu'eeru baatu, buna akaayamee garuu hin tumamne kan saayinii irra jiruu fi biddeen gogaa buna irra jiruuti.

Barjaa Waajjira Maallaqaa fi Walta'insa Diinagdee Aanaa Giraar Jaarsoo kan halluu cuquliisa dibamee balbala mooraa hojii isaaniitti dhaabatee jiru, muka balbala mooraa isaanii kan dhagaan ijaarame irraan olitti keessaan argamu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota adda addaa kanneen hojiiwwan garaagaraa hojjataa jiraniiti. Isaanis kaan daldalaa kan jiran, tokko tokko immoo waan gurguran sana harka isaaniitiin yeroo qunxuranii agarsiisanidha.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo boca geengoo qabu ta'ee barreeffama biiroo qonna oromiyaa jedhu of irraa qaba. Loogoon kun gidduu isaa irraa muka oromoo biratti kabaja qabu odaa of irraa qaba.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana jireenyaa viillaa jedhamuun kan beekamuu fi baay'ee qaalii ta'ee dallaan isaa illee naanna'ee dallaa cimaan ijaaramedha. Mooraa keessa immoo mana halluu bareedaa qabutu mul'ata.

Suuraan armaan olii kan inni ibsu suuraa qooyyabduu lakkoofsotaa yommuu ta'u, qooyyabduun kun kan ammayyaa kan ta'e, saffisaan kan dalagu, hojii daldaltootaa kan salphisuu fi hojii hojjettota biiroo kan salphisudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura uwwisa kitaabaati. Uwwisni kitaabaa kun kan Kitaaba Qulqulluu yoo ta'u, uwwisni kun uwwisa Kitaaba Qulqulluu warri pirootestaantii gareen lutaraanii jedhaman kan fayyadamaniidha. Lutaraaniin ,gartuu pirootestaantii keessaa isaan jalqabaati.

suuraa kana irratti kan arginu loogoo muka odaa ofirraa qabu yoo ta'u halluun loogoo kana irratti mul'atu keelloo, magariisa fi naannawa isaati immoo mallattoo qamadii qaba. Qamadiin yeroo baayyee misooma bakka bu'a.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura namoota uffata aadaa uffatanii jiraniidha. Namoonni kun uffata aadaa saba oromoo garaa garaa kan kaawwatanii jiran yoo ta'u, lakkoofsa hedduu qabu. Dhiiraa fi dubartiin gareen ta'anii sirbaa fi shubbisaa jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura lafee caccabanii walitti qabamanii jiraniiti. Lafeen kun namoota arkiyooloojiitii qorataniin lafa keessaa qotamee kan ba'e yoo ta'u, maqaan lafee kanaa Luusii jedhamuun beekama. Lafeen kun, mootummaa naannoo Affaaritti argame.

Suurri kun, namoota mana jireenyaa, akkasuma illee mana daldalaaf oolu wayii waliin ijaaraa jiran yoo ta'u, innis bifa baayyee miidhagaa fi hawwataa ta'een kan inni adeemsifamaa jiru. Namatti tolu baayyee.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu argisiisu suuraa fiigdota lammiilee Itoophiyaa biyya Keenyaaf yoo ta'u, fiigdotni kun shaakala irra kan jiran, marsaa digdamii arfaffaa kan fiigaa jiranii fi afaan Amaaraan barreeffamee jira.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu habachiisuu danda'u suuraa maatii yookiin haadha manaa fi abbaa manaa nyaata wal gurshaa jiran yoo ta'u, maatiin kun beeksisa mana nyaataa isaanii irratti dubbachaa jiru.

Suuraa kana irratti kan argamu nama nyaata nyaachaa jiruudha. Namichi mana daldala uffataa keessa taa'ee jira. Nyaatni gosa gosaa dhihaateefii fal'aanaan itti gadi jedhee nyaataa jira. Harka tokkottis qodaa nyaataa biroo qabatee jira.

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa amantoota mana amantaa Ortodoksii kan fannoo baatanii, dibaabee qabatanii uffata adii uffachuun sirna amantaa isaanii hordofaa jiran kan argisiisudha. Fannoon isaan baatanii deeman yaadannoo fannifamuu gooftaa kan akeekudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa loogoo kilaba kubbaa miilaa kan Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'e kan Adaamaa jedhamuu fi halluuwwan loogoo kanaas magariisa, gurraacha, adii fi diimaa yoo ta'u, gidduutti immoo kubbaatu jira.

Suuraan argamu kun suuraa oomisha midhaan Boqqolloo kan haalaan lalisee, toletu namatti mul'ata. Bosonni walitti rukkatee qarqara gama Boqqollichaatiin argamu ammoo gar-malee of qalbii namaa hata. Baadiyaa miidhagduu soorettii wayiitu yaada namaa keessaa namatti mul'ata.

Suuraa kana irratti kan agarru ijoollee uffata aadaa oromoo uffatanii karaa irra dhaabbatanii jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu keelloo, diimaa fi gurraacha kan of keessaa qabudha. Duuba isaanii konkolaatan dhaabbatee jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura gamoo baay'ee bareedaa ta'ee fi guddaa ta'eedha. Gamoon guddaa fi bareedaa ta'e kun, darbii hedduu hedduu kan qabu yoo ta'u, haalluu adii dibamee jira. Gamoo kana fuulduratti, margaa fi biqiloonni magariisnis ni mul'atu.

Fakkii kana irratti kan argamu amantoota yookiin hordoftoota amantaa kiristaanaa Ortodoksii yammuu ta'an; isaannis walitti qabamuun gurmuun taa'aanii mooraa waldichaa keessatti sirna waaqeffannaa yookiin Waaqayyoon galateeffaachaa akka jiran fakkii agarsiisuu dha.

Suuraa kana irratti kan argamu suuraa kobbee halluu adda addaa ta'anii, keenyanitti hirkifamanii kan argamanidha. Haluun isaaniis magariisa, cuquliisa gara adii, magaala, cuquliisaa fi cuquliisa gara gurraachaadha. Isaanis barreeffama adda addaa of irraa qabu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa kophee kan halluun isaa dhiilgee, gurraacha xiqqoo xiqqoo fi jalatti immoo halluu adii qabudha. Kopheen kun tokko ta'ee, naannoo soolii isaa olitti uraa lama qaba.

Suuraa mul'atu kanarraa wanti argamu suuraa namoota lamaa yoo ta'u, inni tokko dallaa yookaan mooraa manaa jala ofirra gadi taa'ee jira, namni inni biraan ammoo waan ta'e harkatti baatee cinaa isaarraan qollifachaa darbaa jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa wanta humna elektiriikii maddisiisuu danda'u kan humna bubbee fayyadamuun ibsaa kennu kan tarbaayinii bubbee jedhamudha. Kunis halluun isaa adii fi gubbaa isaatti waan naanna'u ofirraa qaba.

suuraa kana irratti kan agarru dhugaatii alkoolii maqaan isaa habashaa biiraa jedhamudha. Dhugaatin kun alkoolii waan of keessaa qabu waan ta'eef yeroo baayyisanii dhugan nama macheessudhan fayyaa nama irratti midhaa geessisuu danda'a.

Suuraan kun kaninni nu agarsiisu suuraa itti aanaa muummicha itoophiyaa kan turan Obbo Dammaqaa Mokonnoniifi hooggantoota olaanoo biyyattii ol ka'anii Obbo Dammaqaa simachaa jiran nutti mul'isu. Suuraan kunis kan mana maree bakka bu'oota uummataatti kaafamedha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru maxxansa kan gaazexaa halluuwwan akka diimaa, adii , cuquliisaa fi adii ofirraa qabudha. Barreeffamichi amaariffaan kan katabamee fi suuraan achirraa immoo namoota seenaa adawaa irratti hojjatanidha.

Suuraan fakii argamu kana irraa mul'atu suuraa weellisaa gameessa Oromoo kan sagaleen isaa kan rafe dammaksu, suuraa Leencoo Gammachuuti, Leencoon weellisaa qaalii Oromoon yeroo ammaa qabu keessaa isa tokko kan ta'edha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa shubbistoota Oromoo yoo ta'u, shubbistootni kun uffata aadaa uffatanii, warri dhiirotaa ulee qalloo qabatanii, kaan immoo masenqoo qabatanii kan sirbaa jiranidha.

Suuraa kanarratti kan argamu meesha miidhagina faaya mormaatti fi gurra yommuu ta'u faaya kunneen gurra keenyatti yookin immo morma keenyatti kaawwachuuf ni dandeenya. Faayi Kun immoo miidhagina yookan bareedina keenya sirritti mul'isuuf gargaara.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa gosa allaattii kan morma dheeraa qabduu fi naannoon garaa ishee halluu magaala kan qabudha. Allaattiin kunis naannoo morma isaatti halluu diimaa kan qabuu fi miila dheeraa qaba.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa giddu gala gabaa yoo ta'u giddu gala gabaa kana keessattii wantoota baayyee argaa kan jirrudha. Fakkeenyaaf uffataalee gara garaa akkasumas namoota uffaticha bitachuu dhufanidha

Akkuma suura kana irra mul'atutti namichi loon tiksaa kan jirudha. Loowwan kunis bifaan gugurraacha kan ta'an yoo ta'u qotiyyoo tokkichi garuu garaa isaarra adii kan qabudha. Loon kun sanyiin isaani filatamaa kan ta'anidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosa qodaa xiqqoo sibiila ta'ee kan keessa isaatti urgooftuu bifa dhangala'aan of keessaa qabuu fi maqaa urgooftuu sanaa akkasumas qadaadni isaa halluu adii qabudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota hojii guyyaa hojjachuun jireenya isaanii gaggeessan isaanis kanneen simmintoo maashina bukeessutti akaafaadhaan fuudhanii dabalaa jiranidha. Maashiniin kunis simmintoo fi dhagaa waan itti dabalame fudhatee ofiif naanna'a.

Suuraan fakii kanarraa nutti mul'atu suuraa garee namoota muraasaa kan daandii walqixxee ta'e irra gaarii fi farda fe'atanii imala irra jiranii nutti agarsiisa. Gaarri daandii isaan irra imalaa jiran cinaa jirus addaate argama.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura bakka qarqara galaanaati. Bakka qarqara galaanaa kanatti cirrachi kan argamu yoo ta'u, biqiltoonni gammoojjiitti marganis darbanii darbanii ni mul'atu. Namoonni lakkoofsan muraasa ta'anis bakka kanatti ni mul'atu.

Suuraan kun kan agarsiisu baabura halluu sadii qabu innis magariisa keelloo fi diimaa yoo ta'u, kanarraa innis kan Itoophiyaa ta'uusaa salphaatti hubanna. Baaburri kun meeshaalee gurguddaa keessattuu kan daldalaa biyya tokkoo gara biraatti kan geessudha.

Suuraan armaan olii kan inni nu habachiisuu danda'u suuraa mana gulantaa tokkoo, haala miidhagaan ijaaramee kan jiruu fi balbala sadii kan qabudha. Balbal manaa kana jalatti wanti nutti mul'atu minjaala teessuma wajjin jirudha.

Suuraa kana irratti kan argamu mana jireenyaadha. Manni jireenyaa kun bal'ina kan qabu ta'ee meeshaaleen mana keessaa hedduun kan keessatti argamaniidha. Barcumni ammayyaa mimmiidhagoon namoota hedduu keessummeessan baay'een ni mul'atu.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa harmee tokko uffata aadaa adii naannoo ishii uffattee buna buusuuf qophaa'aa jirtuu fi gargaartuu buna hirtuu ta'a. Nyaatni akka daabboo immoo naannoo isaaniitti ni argama.

Suuraa kanarraa kan agarru meeshaa akka saanduqa fakkaatu kan halluun isaa daalacha ta'ee fi mukarraa hojjatame kan darbee darbee gubbaa irraa boolla qal'aa qabuu fi gubbaa teessoo kanaarra immoo laappitooppiin hojii tokko kaa'amee jira.

Fakkiin as irratti argaa jirru kun, fakkii asxaa dhaabbata mootummaa tokkooti. Asxaan kun ,kan dhaabbata Sadarkaalee Qulqullinaa Itoophiyaa yoo ta'u, dhaabbanni kun qulqullina nyaataa fi qorichootaa akkasumas beekamtii dhaabbilee qorichaa fi nyaata oomishaniif kennuun beekama.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura namoota uffata aadaa uffatanii mana suuraatti suura ka'aa jiraniidha. Namoonni kun uffata aadaa uffatanii dhiiraa fi dubartii ta'anii bareedanii mul'atu. Namoonni kun, unurii dargaggeessummaa isaanii irra jiru.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun dubartoota lama faayamanii, uffata aadaa naannoo isaanii uffatanii dhaabachaa jiran yoo ta'u, lamaan isaanii iyyuu uffata aadaa isaanii kana ol qabanii lafa kan ilaalaa jiranidha.

Fakkii kana irratti kana argamu nama jabaa Itoophiyaan qabduu fi dhalataa Tigiraayii kan ta'ee fi yeroo ammas hogganaa dhabbata fayyaa addunyaa ta'uun tajaajilaa kan jiru Dokter Teediroos Adaanoo fakkii agarsiisuu dha.

suuraa kana irratti kan agarru meeshaa nyaata gosa garaa garaa qabatee jirudha. Gosootni nyaata kanaa timaatima, qaaraa, shiroo, qullubbii diimaa, raafuu maramaa fi kan ittiin qabatanii nyaatan buddeen tokkotu jira.

Suuraan argaa jirru kun bakka bashannanaa Haayilee kan Gondar keessatti argamu yemmuu ta'u, gatii gadi aanaadhaan ji'a lamaaf kan turudha. Tajaajiloonni inni kennus kanneen akka; Ciree mi'aawaa, bakka bashannanaa daa'immanii fi tajaajiloonni biroonis ni argamu.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota lamaan Fardaa yaabanii wal faana deemaa jiraniidha. Namoonni kun lamaan Fardi isaanii wal qixaattee wal faana deemaa kan jirtuu fi jarris imala irra kan jiraniidha.

Suuraa kana irratti kan argamu mana daldalaa yookiin suuqiidha. Mana daldalaa kana keessatti wantoonni nyaataaf oolan baay'een pilaastikiidhaan golgamanii argamu. Golgaa isaanii pilaastikii kana irratti maqaafi barreeffamootni qabiyyee isaanii ibsan ni mul'atu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura uwwisa kitaabaati. Kitaabni kun uwwisa gurraacha qabu kan qabu yoo ta'u, maqaan kitaaba kanaa Jaalala Ajjeesaa jedhama. Kitaabni kun, nama obbo Abaadir Jamaal jedhamuun gara afaan Amaariffaatti hiikame.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa suuraa dargaggoo tokkoo kan sirbaa ta'ee fi badhaasa artistii Hacaaluu irratti dhiyaatee kan suuraa ka'aa jirudha. Namni kun badhaafamaa kan sirba bara sanaa kan turedha.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo suuraa odaa, bokkuu, akkasumas nama harkatti marga qabatee jirudha. Loogoon kun barreeffama waaqeffataa ta'uun of ta'uudha jedhu of irraa qaba. Odaan kun halluu magariisa qaba.

Suuraan kun kan inni argisiisu suuraa namoota daldala zayita nyaataa garaa garaa daldalanidha. Mana daldalaa kana keessatti namoota sadii argina. Inni tokko gatii wantootaa barbaadee kan barreessu, inni tokko immoo meeshaa kan dhiyeessudha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa gabatee adii daree barnootaa keessatti fannifamee jirudha. Gabatee adiin kunis, barreeffama Afaan Oromoo halluu gurraachaan barreeffame of irraa kan qabudha. Akkasumas, maqaaleen baatii barreeffamee isa cinaatti maxxanfamee argama.

Waanti asirratti argamu Kun, suuraa meeshaalee ijaarsaa garaagaraa akkasuma illee biiroo waajiraalee mootummaa keessatti itti dhimma bahamu yoo ta'u, waajirri kamiyyu hojii isaanii gaggeessuuf bitachuun kan itti gargaaranidha. Isaan keessa tokko qabsiistu waraqaa fa'aatu mul'ata.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa gosa fuduraa keessaa tokko ta'ee, fayyummaa keenyaaf gaarii ta'e, kan maqaan isaa timaatimii jedhamudha. Timaatimiin kun kan bilchaatee jiru garuu muraasni kan hin bilchaannedha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota ayyaana irreecha kabajaa jiran garuu namoota kanneen biroo irraa adda bahanii iddoo tokkotti suuraa ka'aa jiranidha. Isaanis dhiiraa fi dubaroota wal makanii jiru.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; nama bishaan boombaa waraabbachaa jirufi bishaan waraabamaa jiru, kan nutti agarsiisudha. Akkasumas illee qodaa bishaan ittiin waraabama jiru naannoo sana kan jiru ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mucaa dubaraa kan uffata diimaa fi gurraacha makaa gara magaala qabu wayii uffattee dhaabbattuu fi kolfaa jirtudha. Isheenis rifeensa ishee gadhiiftee harka marattee kan jirtuu fi naannoo ishee galabaatu jira.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa barjaa kan pilaastika irraa hojjatamee fi gubbaa mooraa wayii irratti kan dalga maxxanfamee jiruu fi beeksisichi barreeffama afaan oromoo, amaariffaa fi ingiliffa akkasumas mallattoo fannoo ofirraa qaba.

suuraa kana irratti kan agarru biqiltuu muuzii reefu lafaa ol guddachaa jiranidha. muuziin gaafa bilchaate halluu keelloo kan qabu yoo ta'u pirootinii fi kaarboohayidireetii waan of keessaa qabuuf ijaarsa qaamaa fi humna kennuu keessatti faayidaa guddaa qaba.

Suuraan armaan olii suuraa dargaggeessa Oromoo shimala qabatee dhaabbatu, kutaa adii uffatee dhaabbatu nutti argisiisa. Dardarri kun rifeensa kan guddifateeru, billaa mudhii isaa irraa kan qabu, saafela Oromoon abdatuu fi jaalatudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii hojii irra jiranidha. Namoonni kunneen hojiin isaan irra jiran ammoo hojii oomishaa yoo ta'u, namoonni kunneen gamtaan hojii hojjachaa jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota baay'ee faarfachaa jiraniiti. Namoonni walitti baay'atanii jiran kun, amantoota amantaa Kiristaana Ortodooksii yoo ta'an, uffata adii uffatanii ,dibbee rukutaa faarfachaa jiru. Namoonni kun, ibsaa harkatti qabatanii jiru.

Suuraan armaan oliii immoo kan inni nutti argisiisu qotee bultoota Itoophiyaa, kana midhaan goge haamaa jiranidha. Namoonni kun midhaan kan isaan haaman daboodhaan yookiin jigiidhaan yoo ta'u, bifa dugdaan waliif hojjetu.

Suuraawwan nutti mul'atan suuraa ogeeyyii fayyaa fi hawaasa naannooti. Ogeeyyiin kun talaallii fayyaa of eeggannoo qabu hawaasaaf kan kennaa jiranidha. Talaalliin fayyaa dhukkuba duraa hawaasaaf kennamu saaxilamummaa hawaasa sanaa hir'isuu keessatti gaheen olaanaa qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa anaanaasii yammuu ta'u; gosti nyaataa kunis gogaa isaa irraa soofuun kan nyaatamuu dha. Innis baayyee kan mi'awwuu fi yeroo nyaatamu baayyee kan nama hawwatuu dha.

Suuraa kana irratti kana agarru dhugaatii alkoolii parsantii 6% of keessaa qabu maqaan isaa daankiraa jedhamudha. Daankiraan dhugaatii alkoolii biyya teenya Itiyoophiyaa keessatti oomishamudha. Halluun isaa diimatti kan siqu yoo ta'u dhandhama gaarii qaba.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lama ta'anii dhaabbatanii jiran yoo ta'an namoonni kunneen namoota uffata aadaa bareedaa uffatanii dhaabbachaa jiranidha. Namoonni kunneen baayyee babbareedu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura biqiloota magariis fi lafa qonnaa jiruudha. Lafa qonnaa kana keessatti, hojjattoonni lakkoofsaan muraasa ta'an hojii hojjachaa jiru. Hojjattoonni kun ,lafa qonnaa kana ujummoo pilaastikaan bishaan obaasaa jiru.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa namoota kan yeroo durii akkasumas fiilmii irratti gocha hojjachuu keessatti hirmaatanii fi nama dhugaa hin taane fakkaatanidha. Isaanis garee lamatti wal qoodanii wal louuf jiru.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota barjaa waraqaa pilaastikaan hojjatame irratti suuraa namoota lamaa hojjatame tokko kan artistii Hacaaluu farda yaabbatee fi kan Minilik harree yaabbatee jirudha. Alaabaan waraana bilisummaa oromoos ni argama.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa mucaa dubaraa gurraattii taatee fi rifeensa ishee hin dhahamne gadhiiftee shaarbii marattee jirtu agarra. Mucattiin harka ishee ol qabattee fuuldura ishee ilaalaa jirti.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa wanta sibiila boca siliindarii keessatti saamsamame kan halluun isaa keelloo ta'ee fi barreeffamoota adda addaa afaan ingiliffaan ofirraa qabudha. Keessa qabee kanaa immoo aannan qaba.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura eelee elektirikaati. Eeleen kun humna elektirikaatiin kan hojjatu yoo ta'u nyaata akka buddeenaa fi daabboo bilcheessuuf oola. Eeleen kun ,mana nyaata itti bilcheessan keessa kaawwamee jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mucaa dubaraa harka isheetti gosa qottoo dhagaraa jedhamee waamamu qabattee gara lagaa adeemaa jirtudha. Mucattiin muka cirtee qoraan funaanuudhaaf gara lagaa adeemaa jirti.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii namoota gaaddisa mukaa jala taa'uun walitti qabamuun marii taasisaa jiran yammuu ta'u; isaanis bifa geengoo uumuun walitti qanamanii ta'aa kan jiranii fi namni tokko immoo dhaabbachaa kan jiruu dha.

Fakkii kana irratti kan argaman shamarran lamaan waliin ta'uun uffata walfakkaataa uffachaa jiranii fi isaannis mana keessa dhaabbatanii suuraa kan ka'anii dha. Bifaanis tokko diimtuu yammuu ta'u tokko immoo gurraattii dha.

Suura kana irratti kan mul'atu suura shamarree teessee buna daffisaa jirtuti. Akkasumas shiiniwwan 18 fi jabanaa halluun isaa adii ta'e lama rakaboo irra taa'ee kan jiruu fi mandajaa irratti kasalli qabatee kan jirudha.

wanti asirratti argaa jirru kun daakaa jedhama. Ijoolleewwan walitti qabamanii daakaa bashannanaa jiru. daakaa daakuun waan baay'ee namatti toluu fi sammuu ofii haaromsuuf barbaachisaadha. yeroo baay'ee ganna yeroo bishaanni guutu daakama.

Suuraa kanarratti kan argamu boqqoolloo yommuu ta'u boqqollon miidhaan naannoo keenyatti baay'ee beekama ta'an keessa isa tokkodha. Boqqolloon gaafa gahu asheeta isa waaduun ni nyaatama akkasumas ille multi isammo Akka hagadaatti ni nyaatama.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa teessoowwan afur kan walcinaa tartiibaan kaa'aman kan lamaan isaanii guddaa ta'anii fi lamaan isaanii immoo baay'ee xixiqqoodha. Yeroo hedduu gosoonni teessoowwan akkanaa mana bunaatti beekamoodha.

Suuraan armaan olii kan inni nu hubachiisuu danda'u suuraa dhugaatii jabaati. Dhugaatiin kun burcuqqootti meeshaa jalqabaa keessaa kan bu'aa jiru yoo ta'u, bifa abidda fakkaatu kan qabudha. Duubni isaa dukkanadha.

Fakkiin asirratti arginu ku suuraa abaaboo yemmuu tahuu innis nama"Elena coman" jedhamtuun social media irra gadhiistee jirti. Innis namoota lamaatiin kan jaallatameedha. Akkasumas abaaboon kun baayee kan bareeduudha. Akkasuma gubbaa isaarran barreeffama akkam bultan jedhee Afaan ingiliiffaan barreeffame qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru muka oromoo biratti kabajaa fi iddoo guddaa qabu maqaan isaa Odaa jedhamudha. Iddoo Odaan kun jiru margaan uwwifamee jira. Hawaasni oromoo wal araarsuf Odaa jalatti walgaha.

Suuraa kanarraa wanti nuyi arginu suuraa konkolaattota waraanaa hedduu kanneen alaabaa Oromiyaa fi Itoophiyaa fannifatanii, tarree galanii walitti fufinsaan imalaa jiranidha. Suuraan kun suuraa guyyaa simannaa hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa waan ka'e fakkaata.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa piresidaantii duraanii bulchiinsa Unaayitid Isteet Ameerikaa kan ta'an, obbo Joo Baayidenidha. Isaanis yeroo isaan waltajjii irra dhaabbatanii haasaa taasisan kan agarsiisu yoo ta'u, namoota baay'eedhaan marfaniis argamu.

Fakkii kana irratti kan argamu giddu gala gurgurtaa muduraaleen itti gurguramaa fi bitamaa jiran fakkii namatti agarsiisuu dha. Gosoonni nyaataa akkanaas fayyaa dhala namaaf baayyee warreen akkaan murteessoo ta'anii dha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama Itoopiyaa keessatti beekkama ta'ee maqaan isaa ammoo Atileet Haile Gabresollaasee jedhamuun kan beekkamudha . Nama fiigicha fiiguun beekkamu dha.

Suuraa kana irratti kana agarru alaabaa Itiyoophiyaa mootii Yohaannisii hanga alaabaa mootummaa federaalawaa diimookraatawaa Itiyoophiyaa ammatti kan agarsiisudha. Alaabaan hunda isaaniituu halluu gosa tokko kan ta'e magariisa, keelloo fi diimaa qabu.

Bakki kan bakka itti boqonnaa fudhatan. Guyyaa hojjachaa yoo oolan. itti aansun bakka dhufuun boqonaa bareedaa ta'e fudhachuuf kan tajaajiluudha kanaafuu boqonnaa gochaa dubbisuun ykn hojjachuun daran kan gorfamuu fi kan barsiifamuudha

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa qodaa mukarraa hojjatame kan timaatima keessa kaa'uun gurguramuu fi kan itti gabaaf dhiyaatudha Kunis timaatimni akka hin miciriqnee fi hin dhangalaane waan godhuuf salphaatti fayyadamuuf nu gargaara.

Fakiin dhiyaate kun kan mul'isu suuraa Harree diidoo bifa buburree qabanii kan lakkoofsi isaanii shan ta'e, daggala lalisaa keessa kan burraaqaa jiranitu nutti mul'ata. Bakki isaan keessa jiran kunis bakka eegumsa bineensota bosonaati.

Fakkii kana irratti kan argamu teessuma soofaa waajjira keessatti argamu yammuu ta'u; cina teessuma kanaas meeshaaleen elektirooniksii kan argamanii fi namoonni hojiif itti gargaaramuuf bakka qabsiisanii kan jiranii fakkii mul'isuu dha.

Suuraa kana irratti kana agarru namoota mala aadaatin loon fayyadamanii midhaan dha'aa jiranidha. Malli aadaa kun Itiyoophiyaa keessatti bal'inaan kan itti fayyadamaamudha. Loon kunneen bifa magaala fi gurraacha walmakaa qabu.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii karaa irra hiriira qabatanii deemaa jiraniiti. Namoonni kunneen ammoo namoota naga eegsistoota biyya keenya Oromiyaati. Humna addaa Oromiyaa jedhamu.

Suuraa kana irratti kan mul'atu barreeffamoota odeeffannoo dabarsan kan 'TIKVAH ETHIOPIA'dhaan qophaa'eedha. Barreeffamni kunneen yeroo sochiin lafaa uumamu maal gochuu akka qabnu jedhee gochoota afur nutti hima. Suuraawwan gochoota kana ibsaniifi barreeffamni afaan Amaaraatiin barraa'ee mul'ata.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota uffata aadaa oromoo uffatanii walitti qabamanii mari'achaa jiranidha. Namoonni kun harka isaanitti bokkuu qabatanii kan jiranidha. Halluun uffata isaan uffatanii adii ta'ee qarqara isaatii halluu alaabaa abbaa Gadaa qaba.

Suuraan arginu kun suuraa mana jireenyaa baay'ee miidhagaa ta'ee ijaaramee yoo ta'u inni halluu bifa adiin bareedee dibamee kan jirudha. Kana malees biqiltoonni mooraa manichaa fuul-dura jiran miidhagina manichaa daran dabalanii jiru.

Suuraa kana irratti kan mul'atu namoota hojii qonnaa hojjetaniidha. Namoonni kunneen sangoota cimdii lamaan osoo qonnaa qotanii mul'atu. Namoonni biroonis itti dabalamanii bifa daadootiin hojii qonnaa kana yeroo wal gargaaran ni mul'ata.

Suuraan kun kan nu argisiisu, iccitii ittiin gogaa fuulaa fi qaama keenyaa akka bareedanii fi akka aduutti akka ifaniif nu gargaaranidha. Dubartiin kunis dhangala'aa xiqqoo daakuun maktee fuula ishee dibdee kan jirtuu fi rifeensa ishees haguuggattee jirti.

Suuraan argaa jirru kun suuraa kitaaba mata dureen isaa Odaa jedhamuu yoo ta'u, qabiyyeewwan inni of keessatti qabates hiikkaa galmee jechootaa afaan Oromoo irraa gara afaanota birooti akkasumas kuusaa jechoota hedduuti.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka muuzii, avokaadoo, burtukaana, loomii fi kanneen biroo yoo ta'u hundi isaanii walkeessa makamanii jiru. Avokaadoon ijaarsa qaama namaaf faayidaa qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru boqqoolloo reefu asheetaa jirudha. Boqqoolloon kun baala halluu magariisa ta'e fi marga biraa illee keessa isaatti margeera. Midhaan boqqoolloo humna dhala namatii kennuu keessatti gahee guddaa qaba.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii mana tokko keessatti argamanii yoo ta'u namoonni kunneen bakka qophaa qophaa isaanii firaashii isaanii irra rafaa gariin ammoo taa'aa jiru.

Fakkii kana irratti kan mu'atu suuraa poolisii federaalaa konkolaataa waraanaa irra jiranii fi konkolaaticha irras alaabaan biyyoolessaa Itoophiyaa kan argamaniidha. Konkolaatichis lakkoofsaan lama yammuu ta'an bifti isaas adii buburree dha.

Suuraa kana irratti kan argamu hordoftoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Amantoonni kunneen bataskaanatti walitti qabamanii tokkummaan faarfachaa jiru. Intalli tokko immoo dibbee qabattee, rukuttee osoo faarfattuu argamti. Namoonni kaanis dungoo ibsatanii faarfachuu irratti argamu.

Suuraan as irratti mul'atu kun suuraa barattoota barachaa jiranii ti. Akkasumas barsiisaan tokko kan isaan barsiisaa jiruu fi barsiisonni lama kan haala baruu fi barsiisuu gamaggamuuf dhufan ni as irratti mul'atu.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartoota barjaa barreeffama waldaa dubartoota shamarran Uk jedhu of irraa qabu qabatanii jiru. Duuba dubartoota kanaa alaabaa adda bilisa baasaa ummata oromoo kan ta'e jira.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun dhugaatiiwwan qaruuraa halluu gurraacha qaban kanneen gubbaan isaa qadaadamee jiruu fi dhugaatiin keessa isaa jirudha. Dhugaatiin keessa jirus alkoolii kan qabuu fi nama macheessuu danda'udha.

Naannoon fakkii kana irratti mul'achaa jiru, bakkee baayyee miidhagaa fi hawwataa ta'edha. Bakkeewwan akkasii kun qilleensa mijataa namaaf uumuu keessatti gahuu guddaa kan qabudha. Akka yaada kootti bakki kun baayyinaan naannoo baadiyyaatti kan argamudha.

Suuraa kanarraa kan agarru gosa dhugaatii kan kubbaayyaa adii fi sibiila ta'etti dabalamee jiru kan yeroo hedduu dhugamudha. Kunis halluu gurraacha kan qabuu fi jala isaa immoo margi hafamee jirudha.

Fakkii kana irratti kana argamu fakkii ijoollee daa'imaa kubbaa harkaa waliin taphachaa jiran kan namatti agarsiisuudha. kunis ijoolleen muraasni immoo dhaabbatanii ilaalaa kan jiran ta'uu fakkii namatti himuu dha. Kunis dirree irratti talhatamaa kan jiruudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota uffata adii uffatan kan bakka wayii deemnaan muummicha ministeeraa dabalatee bulchaa naannoo oromiyaa fi itti aanaa isaa uffata abbaa gadaa itti uffisanii ulee abbaa gadaa qabatanii jiranidha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namootni garaagaraa bashannanaaf deemanii yeroo itti tokkummaan suuraa ka'aa jiram kan nutti mul'isu yommuu ta'u, bifa hawwatafi kokkolfaa suuraa ka'aa kan jiran ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; maatiwwan tokkummaan daa'immaan qo'achiisa jiranifi dubbisuun yaada ta'e irraa barataa kan jiran ta'uu kan nutti agarsiisufi gammadoofi kokkolfaa kan jiran ta'uu isaani haalan kan nutti agarsiisudha.

Fakkii kana irratti kan argamu giddu gala gurgurtaa kuduraalee yammuu ta'an; isaannis fayyaa dhala namaa eeguu kéessatti ga'ee guddaa kan qabanii fi bu'aa ol'aanaa qabu. Isaan keessaa muraasa akka fakkeenyaatti yoo fudhanne maangoo, burtukaanaa, paappayyaa fi anaanaasii akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosoota dhugaatii kan waan ho'aa ittiin dhugamu kan shaayii jedhamu yoo ta'u innis halluu keelloo fi gurraacha waan walitti makame fakkaata. Keessa burcuqqoo kanaa immoo fal'aanatu dhaabbatee jira.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun maashina yookaan konkolaataa lafa qotaa jiruu inni lafa baay'ee kan gadi qotee jiruu fi bakka kanaa albuudota baasaa jirudha. Halluun konkolaataa kanaas keelloo yoo ta'u, innis harka dheeraa qaba.